Afannitino gashaanona annuwa yineemori gobba gashitinoreetinso olla gashitinoreeti? Afanitinnoki gashaanona annuwi kaayini hiikuriiti?

owaante uuyinanniha, mittu ollii woyi gobbate giddo qansichi wo'munkuraatinso? woyi gobbate giddo noo qansicha ikkinokkihurati?

Mininna biirote uduunnicho loossannore loosaasine su'mansa mayiinaanni? Loossanno yannara adhitannoha loosunniha loosu kaajjille mayyiine woshshinanni?

Odoo odeessinannihu ayeeoraati? odeessinanni odoo giddo qara qara hedo ikkitinota hiitto assi'ne xinqi'ne adha dandiineemmo?

Egensiishshu horo marichooti egensiishsha egensiinseemmo wooyte woraqataho borreessinummoronso woy telezhinete woy raadoonetenni xawinsummmoro woyyanno

Muro mannu Oosora uytanno horo giddo lubbote hee'rate muro may horo uytanno?

Mininna dubbu saada yineemmo woyite manchu beettira lowo horo uyitannori mini saadaatinso dubbu saadaati manchu beetto mini saada manchi beetti aana gawajjo iillisha dandiitanno

Elekitironokise wolurichiwinni badanosehu marichoti ,elekitironokise mannu oosora abbittano gawajo maati, xaa yannara elekitironokise lowo geeshsha hala'littanni hadhanni noohu marichi korkaatinniti

Minunna dubbu saada giddo mannu oosora lowo geeshsha horo uyittanoti hiittene saadati, dubbu saada mini saadara marichi gawajo iillishano ?

Waarranni mereershsha yineemmohu hiittoo baseeti? Boohaarranni mereershubbara heedhannoti boohaarsiissanno uduunnubba marichooti?